Kanho kamuli, kakula kaliku nh'obusagasaga, kaliku obumuli obufananha obulungi. Einhuma ghayo eliyo olulangi olwa kilagala yabayo olulangi olwirugavu. Keenhe kali mu lulangi olulungi olusikiliza ababonhi.

Bano baana. Abaana bano bavaile engoye edh'endhaghulo. Akulembeilemu availe olugoye oluliku elangi endheru, nh'edhindhi. Abaana bano basimbagainheku musululu.

Banho bantu abasaadha nha bakazi abasaadha balimu babiri bavaire engoye edho bughangwa abakazi abasatu bali ku kinha, abakazi ababiri bali kukuba engoma.

Kinho kibali, ekibali kinho kilimu nha maadhi nhe'isubi. Mwisubi mwe mereire ekinhonhi ekyo lukoto olughanvu nho lunhwa olusongovu. Ekinhonhi kinho kili mu kala endhe ndhaghulo.

Kino kisolo kyamunsiko ekisolo kino nkembo, enkembo eno eri kumuti ogwobusaga obungi nikweyegemye kumisaga gino. Omuti guno guli namakoola mangi amazibirivu amakoola gali mukala edhendhaghulo eyakyenvu n'eyakiragala.

Bunho bubbokisi, obubbokisi bunho bwaghulibwamu mu biketezo eby'endhaghulo bwatebwamu ebintu eby'endhaghulo. Mulimu amenvu, yaaba akalimu enhanha, yaaba akalimu bbilinganya.

Ganho malimiro mulimu nhe miti emighanvu kwitale kule kuliku amayumba mangi amayumba ganho maka ga bantu.

Enho nsudhe ensudhe enho eri mu kibila eri ku tambula, ensudhe enho eri mu langi endhirugavu endhakughaire ku saidhi yayo eriyo ebitali ku gigila bulungi.

Enho nnhandha, enhandha enho eriku amaato, kuliku amaato agaliku abantu kwabaku elyato eririku akayumba ghangulu, gali mu maadhi era ghaligho olulangi olwa kyenvu.

Bano baana, abaana bano bali basatu. Ku minhwa gyaibwe balinha obumwenhu. Asooka embali eno agemye omupiira guno oguli oti ipapaali, availe olugoye olwamabalabala, yesigike ku mwinhe ku mabega.

Linho idhuka, eidhuka linho litunda ebintu eby'endaghulo. Ela ebintu ebindhi babifulwimya kuliya ebindhi bili mundha. Ghaligho nh'abasaadha babili, omusaadha oghundhi atyaime ku katebe, oghundhi ayemeleile ali kunhiga eisimu.

Banho bantu, abantu banho bali babiri, oghundhi agemye kyapati ali ku gizinga nhe eiggi ghalala. kumbali ghaligho enhanha nhe kyapati edhindhi.

Ono muntu, omuntu ono alikulinga mubyuma byabwidhibwidhi byebakozesa musupatala era nga ayambaire akakokolo kali mulangi ndheru.

Ono muntu, omuntu ono ayemeleire avaire olugoye oluli mu langi eya kivuuvu agemye ku katimba, buno obutimba obw'amaiso amanhenhe obuba einhuma y'egoolo edh'omupiira gwebazanisa ebigere.

Guno gusiko ogwakusira eino ogusiko guno gulimu akati, akati kemeraireku obunoni bubiri, obunoni buno buli mulangi eya bbululu.

Luno olusozi, olusozi luno lulimu akagira akaghanvu akambuka, luliku n'emiti emingi kwitale kule kuliku n'lufu.

Enho kalakita, kalakita enho eri mu nhimiro era erikola mirimo mu nhimiro eri kusagha ogusiko, saidhi enho emazeyo saidhi ere ekaali. Bwoba ke ghetegereiza ghaligho nho lusanha oluli kwakirira kubanga gha myukirivu.

Eno ndhuki, eise ku kimuli eli kufunfunhamu omudhenhenhe, ekimuli kino kili mu kala edh'endawulo mulimu kala eya kyenvu n'edhindhi edhinhenheka okuzaama

Enho nsiko, munsiko munho mulimu etulakita eri mulangi emmyufu, tulakita nho eri munsiko ghagati erikusagha ensiko enho ghaligho pati dhemaze osagha kumabbali enho ekali kusaghayo, kumabbali ere eriyo nhemiti emingi.

Linho lyato liri ghagati mumaadhi, elyato linho liri abantu basatu abemereire, omulala agemye enkasi alikulivuga, elyato linho lirikutambula.

Onho mughala, availe engoye edh'obughangwa. Availe obusense, nhi ghangulu, akagoye akatabwika mubili gwonhagwonha. Nhi ku magulu ge asibyeku ebintu.

Dhinho nnhimilo. Ennhimilo dhinho dha mu nsozi baadhaghula mu bu bokisibokisi ela mulimu ensozi empanvu, ghagati gh'ensozi ghaligho amaadhi, ghaligho nh'emiti emighanvu nh'emimpi.